chaana doo n tam akpaaku zuɣu ka tiri niraba nuhi o yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ banɛji n zaŋ banɛji o nuwa o zaŋla binshaɣu yɛ o nyingoli ni ka di nyɛ bin piɛlli ka o nyaanga ka o bodi gaad ʒɛya ka yɛ liiga sabinli mini jinjɛm sabinli

Paɣa mini o yidaan n ʒiya ni bɛ bihi bihi maa nyɛla bɛ niriba ayi doo mini paɣa doo maa yɛla liiga piɛlli ka pili zu kokɔli paɣa maa pilila wɔluɣu ka o bii maa ʒi o luɣuli zuɣu ka yɛ liiga aashi waan.

Dabba n za n zaya bi zaa so la jinjam piɛlla ka yiɛ liiga piɛlla ka so za bi tooni ka yiɛ zabba piɛlli n pili zupili piɛlli o yɛanga so bɛla o yɛanga ka yiɛ liiga sabinli ka pili zupili piɛlli.

Dabba mini paɣaba n gbahigbahi taba nuuni m piɛ lai ʒia bɛ puuni paɣaba maa so yela liiga piɛlli ka di ŋmaa niɣisi zaɣa sabinli ka doo maa so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka zaŋ binshaɣu gbaagi o jinjiɛm maa n zaŋ ti ga o liiga maa.

Niriba ata n ʒi duu bɛ zaa gbibila girafiki n lihiri di puuni n karinda bɛ zaa yɛla liiga nima ka di nahingbana maa nyɛla laati buluu ka bɛ gbibi girafiki n vihira.

foo n ʒia ka zaŋ binyahari tam o tooni ka paɣaba piɛ lai n gba ʒini m pahi o zuɣu ka gbibi bihi bɛ puuni so yela liiga pilli ka gbaagi o zabiri ka doo maa gbibi binshaɣu o nuuni.